Oyo ezali bilembo, elembo oyo ezolakisa bisika oyo batekaka biloko ya ndenge na ndenge, ezali bisika oyo bato bakendaka kosomba biloko ndenge na ndenge.

Oyo ezali ekeko eza kolakisa libota ya Jésus Christ maman Marie papa Joseph na ba mages bayaki kotala mwana mokonzi oyo abotamaki.

Ba beti ndembo, ba oyo baza ba beti ndembo, baza bilenge mibali oyo ba betaka lisano ya ndembo.